<music> j <hesitation> rëjëf <hesitation> ñu ngi sant bu baax ki nga xam ne moom mooy suñu technicien bi <music> mbokku déglukat yi nag xanaa di leen fàttali rek ba léegi ñu ngi ñëwaat fii nag ànd ak li nga xam ne moom mooy projet 4R bu PAM ak ngeen xam ne projet boobu nag ñu ngi koy doxal ci cinq régions waxoon nañ leen ko fi muy Tambacounda Kolda Kaolack Kaffrine ak Fatick <breath> loolu nag énu ànd si ak nfimbalu technique li nga xam ne moom mooy waa Jokalante tax na nag ba xam ngeen ne émission bii passée woon <breath> <hesitation> waa PAM <hesitation> firndeel nañu leeral nañ ñu projet 4R boobu noonu lu mu ëmb lu ci gën a bëri nag xam ngeen que ni dina yëngatu ci wàllu mbéy di jàppale jigéen yi di jàppale ndaw yi ñi nga xam ne seen loxo jotul seen i ginnaaw <breath> di tëral ay pexe yoo xam ne que ne daal dinañu gunge population bi ndax ñu mun wéyal ay activités <breath> yoo xam ne que ne daal dinañ ci mun <hesitation> am as tuut boo xam ne dinañ ci mun dimbale seen i bopp <breath> mu doon nag projet boo xam ne bu am solo la trop trop trop kon nag ginnaaw bu ñu waxee projet 4R boobu noonu lu mu ëmb ci émission boobu <breath> xam ngeen ne nag ku ne mbéy dafa war a ànd tamit ak li nga xam ne moom mooy taw bi waaye nag taw bi tamit buñ ko waxee <breath> am na ñoo xam ne nag ñoom dañu am xam-xam ci wàllu boobu waa Anacim nga xam ne ñoom seen i pexe buñ ko doxalee mun nañ leen wax ne que ne bés sangam dina taw ci waxtu sangam ci béréb sangam lu ci gën a bëri nag buñ ko waxee <breath> day nekk loo xam ne que ne daal luy am la doon kon nag loolu tamit tax na ba léegi <blows air> projet 4R boobu noonu bu PAM ak ndimbalu waa <hesitation> Jokalante <blows air> ñu indil ñu nag tey ki nga xam ne moom mooy <hesitation> benn <hesitation> invité boo xam ne moom dafa am xam-xam bu baax ci fànn boobu noonu maanaan jaww ji quoi ndox mi nu muy ñëwee ak yooyu changement climatique ak yooyu <breath> et ñu koy ne <hesitation> Arouna Dia représentant Anacim service régional bu météorologie bu Kolda monsieur Dia ñu ngi lay dala jàmm na nga def
maa ngi sant bu baax maa <noise> ngi lay fay <hesitation> nga may ma ma nuyu sa auditeurs yi
waaw jërëjëf
<hesitation> di rafetlu <noise> invitation bi ak opportunité bi nga ñu may ñu mën a wéccoog <hesitation> auditeurs yi ak askan bi si si wàllu <noise> météo ak ay yëngu-yëngoom yoo xamante ne <noise> dafay laal bépp secteur boo xamante ne si dund gi la waaw yu mel ni plateau yu mel nii suñ koy am dañ koy dañuy day c' est intéressant parce que dina permettre ñun ñu mun a sensibiliser informer voilà merci
am na solo trop kon nag ñun tam énu ngi lay dafal jàmm <hesitation> fii <hesitation> ci biir émission boobu

alors <hesitation> monsieur Dia dañuy dellu si waat si yow ginnaaw bu ñu tënkee li nga xam ne moom mooy <hesitation> émission boobu noonu <breath> waaye nag li may njëkk a laajte monsieur Dia mooy <breath> nan la ñu mun bu ñu waxee li nga xam nemoom mooy changement climatique changement climatique boobu noonu nan nga ñu ko mun expliquer ba population yi mun xam lan mooy changement climatique
waaw <noise> changement climatique <hesitation> <noise> jërëjëf <hesitation> changement climatique suñ ko buggee expliquer su <hesitation> lu yomb pour <hesitation> ñi ñuy déglu comme <hesitation> ñu si bëri <hesitation> xamuñ yan <hesitation> soo ko waxee d' une manière technique duñ ko muy dinañ fexe ba nga xamante ne jéem ko faram-fàcce <noise> si num gën a simple su ko defee nit ñi mun a xam changement cli ay coppeeku coppeeku la yoo xamante ne <noise> dañ koo nemmeeku si <noise> jaww gi waaw soppeeku soppeeku yooyu nag <noise> ah fim ne nii actualité la <noise> waaw <noise> parce que addina bi yëpp <noise> la laal te <hesitation> addina bi yëpp ñooy ñoo ñoo ko yëg waaw addina bi yëpp ñoom ñoo yëg soppeeku soppeeku soopeeku yooyu noonu ñuy ñu am si si si si si jaww gi muy mu muy muy climat bi li ko waral nag li si ëppyow ñun nit ñi ñun ñooy sabab bi njëkk si loo xamante ne suñu tayeef la wala si suñu ñàkk a xam mais li ci ëpp mun nañ ne nit ki moom moo koy sabab ay jëfam ñoo dem a dem si <hesitation> ay jëfam si nature bi mooy alam gi nim koy jëfandikoo <noise> ak yàq gim koy yàq <breath> yooyu yëpp di dajaloo di dajaloo ba mujj andi phénomène boo xamante ne ñu koy wax changement climatique <breath> muy <hesitation> tàngoor bi gën a tar <noise> ñuy ñuy ñuy ñuy constater ay <hesitation> phénomènes yoo xamante ne yu yu extrèmes la mooy ay ay ay taw yu rëy ànd ak ay dënnu yu forts xam nga ak ay nge ak ak ngelaw lu bëri <noise> waaw ak ak géej gi di yëngu yii façon yëngu boo xamante ne waaw <noise> yu bëree bëri yoo xamante ne soppi na ko si <hesitation> alam beeg <hesitation> jaww gi nim doon <hesitation> doxee waaw lu <hesitation> léegi ba tey si biir <hesitation> jëfu doomu Adama comme ñun nature bi daf ñu ne dañ dañ koy jëriñoo mais xamuñ lim ñuy jëriñ dëgg dëgg dëgg waaw ndax <hesitation> nit ñi dañuy tàmm souvent di jëfanfandikoo comme àll bi fii Kolda soo gisee ni ñuy goree àll bi di <noise> gor te doo jëmbat waaw jëf yooyu nit ki di jëf nag muy <hesitation> répété wu di répété wu di répété wu ñooy dem ba jural ñu li ñuy wax changement climatique jaww gi moom moo soppeeku <noise> waaw soppeeku gi mu soppeeku nag nekk danger léegi si nit ñi kon foofu dañ naan nit ki mu li koy lor tey jëm ëllëg <noise> moom moo ko sabab te day baax ñu ciy waxtaan ndax ñoom ñu mun a xam ne ah ñu ngi def ay jëf yoo xamante ne day yaakaar nañ ne <hesitation> ñu ngi siy faj seen soxla mais dinañ si faj seen soxla certainement <breath> mais li muy yàq tey ak ëllëg day <hesitation> day day day kii <hesitation> day bëri trop trop waaw léegi de ce fait nag sensibiliser waxtaan ak nit ñi xamal leen ne nature bi dañ ko war a sauvegarder suñ buggee suñ dund ñoŋ énu dund si jàmm ak am koom gu doy suñ ko deful rek yàqu-yàqu day bëri yi yi ngay gis nii jafe-jafe yi ngay gis nii yëpp muy jógee si jaww gi ni jaww giy soppeekoo te loolu defenaa ne ku nekk <hesitation> kii nga ko sooy xool nawetu daaw bi yi nga fi doon gis ay taw yoo xamante ne dañuy fort trop trop trop trop ba pere bëri si benn waxtu nga am ay plus de cent milimètres loolu ñuy wax ay phénomènes extrèmes <breath> nga xamante ne mooy waral innondation yeeg ñoo ñoo ñoom seen waaw <hesitation> ak <hesitation> yooyu tamit day tax tàngoor bi di gën a yokku te su tàngoor biy gën di yokku géej gi day gën di fees ndax si biir géej si océeans yi dafa am <hesitation> lu ñuy wax ay glacier :framooy ay montagnes glaces montagne glace yooyu nag tàngoor bi nu muy gën a tàngee dañuy dem ñoom tamit di see di seey te suñ seeyee ndox la ñuy doon yokku si <hesitation> océans yi bu ko defee débordement di am loolu moo waral tey jii nii dëkk yu bëri ndox mi dem na ba nangu leen <breath> waaw moo tax ngay dégg ñu naan <breath> <hesitation> njiiti njiiti addina bi yëpp di dajaloo di ci waxtaan di ci ut ay pexe pour <hesitation> non seulement suñ ko munut a dakkal <breath> énu fexe nuñ ko wàññee ndax suñ ko seetaanee <hesitation> jaww gi di gën a yàqu <noise> su à la longue ñun fii nii <noise> addina bi léegi mu jeex kenn dootu fi nekk waaw kenn kenn dootu fi nekk <noise> léegi maa ngi dégg ñuy ñuy wax ay COP 21 <breath> <hesitation> yu mel noonu njiit yi daje di ut ay xalaat yoo xamante ne nañ ko def pour wàññi émission gaz yi <noise> waaw émission de gaz yi mooy gaz à effet de serre yi nga xamante ne <hesitation> nit ñi ñoom ñoo koy produire xam nga nit ki non seulement day gor garab yi di yàq <breath> mais nit tamit mooy defar usine moo defar usine moo koy utliser <breath> saxaar soosu di jógee si usines yi di dem si jaww gi oto yi ñuy dawal saxaar si siy jógee di <hesitation> di kii yooyu ay gaz yoo xamante ne la suñ demee nag ñoom ñu yooyu la ñuy wax ay gaz à effet de serre jafe-jafe gi jaww giy am yëpp foofu lay <hesitation> jógee waaw léegi yooyu yëpp nag day baax ñu toog waxtaan si waaw yooyu noonu nag ñooy andi soppeeku soppeeku

ok
waaw tàngoor bi gën a tar <hesitation> phénomènes yi di gën a <hesitation> tar waaw su ko defee <hesitation> dinañ dem ba dund si addina bi dootul possible waaw suñ suñ fexewul ba wàññi ko tàngoor bi day gën di yokku phénomènes yi ma la wax noonu di gën di <hesitation> nekk su ko defee nag dinañ dem ba fii dootuñ fi mun a nekk kenn dootu fi mun a dund waaw benn doomu Adama dootu mën a dund ci <hesitation> dund si ba pare yiñ yiñ war a jëfandikoo pour dund <breath> yu si bëri dinañ naxsaay waaw muy si wàllu géej gi muy wàllu pêche muy agriculture lépp

su ko defee su dee si wàll agriculture rendement <hesitation> ba nga doon am dootoo ko mun a am mbéy mi dootul baax su fekkee si wàll napp géej gi dina yàqu <breath> parce que dina bëri ay <hesitation> jaltijalti <hesitation> vagues yeeg yooyu dinañ gën a tar <breath> <hesitation> waaw su ko defee géej gi température nit ñi gën a yokku géej gi di gën a tàng ba pare di <hesitation> su tàngee tamit day waral océans yi tamit acides su ko defee jën yi ñu war a jëfandikoo sax dañuy bugg di daw waaw mbala ñu dee <noise> waaw mu moo tax nag jamono fi mu toll ñëpp jóg taxaw njiitu réew yëpp jóg taxaw pour <hesitation> ñu xeex loolu <breath> soo gisee projets yii yëpp di yëngatu si <hesitation> mbiru changement climatique <noise> fait d' actualité la waaw parce que projet bu présenté lu mel nii pour <hesitation> def ko sa liggéey dañ lay financer parce que tey jii nii Jokalante ak <hesitation> 4R bii seen projet bi <breath> fond vers moom moo ko finacé waaw fond fond vers climat waaw ay finacements dañ koy def pour dimbale nit ñi si sensibilisation ak ay pexe yoo xamante ne
bàyyi xel bu baax ci li ñuy def
mi ngi noonu
loo xam ne mooy

sooy xool loolu la
ok
waxtaan ak nit ñi xamal leen li xaw lan la waaw ak xam nga <hesitation> suñ ne changement climatique yow mi si yow mi koy liggéey mbala yow mi ko jàng <breath> mbala yow mi am information bi xam nga mais am na koo xamante ne mu ngi dund <breath> moom yëgul sax li xaw jaww ji mu ngi yàqu ñu ngi jëm si ay <hesitation>

mais moom du si bàyyi xel parce que yëgul sax li xaw yëgul sax li xaw te nag nit si boppam moo nekk à la base de tout te mbir mi tamit su demee ba sotti si nit kooku lay këppuwaat parce que moom moo soxla dund fii si adduna <breath> te dina dem ba dootul mun a nekk fii parce que <breath> lépp dina yàqu waaw si catastrophe rek la ñuy <hesitation> bugg di bugg di dëkk <breath> waaw loolu daal si gàtal <breath> mun nañ ne moom <hesitation> mun nañ ko expliquer daal muy changement climatique yi daal
mbir mi <hesitation> vraiment c' est très bien dit parce que man sax amoon na yeneen laaj yu ma buggoon laaj mais xamnaa rek dinañ ko dinañ si ñëwaat ndax nga gën a mun xëy na waaye nag da nga may may tuuti rek ma tënk ko <hesitation> ci suñu mbokku pulaar yi nga xam ne énu ngi ñuy déglu c' est important parce que li nga fi wax vraiment lu am solo la

alors monsieur Dia ci tënk rek xam naa ñëwaat naa di tuuti ci pulaar <hesitation> <hesitation> kon ñu dem ci loolu ci ci
lée(à léegi léegi
li ko waral
li waral <hesitation> changement climatique bi <smacks lips> si addina bi mooy <hesitation> comme ni ma ko waxee sànq <noise> xam nga nit <noise> ñun ñooy dund si kaw suuf léegi am ay usines am ay oto <noise> ñu koy taal muy ay machines muy génne saxaar saxaar siy jëm si air bi <noise> di fa dafaloo léegi yooyu ñu ngi koy tuddee gaz carbonique gaz yooyu nag ñoom dañuy yàq jaww gi li ñuy wax couche d' ozone xam nga asamaan si dafa am couche de gaz bu ko ëmb moom la ñuy wax couche d' ozone léegi couche d' ozone boobu nag solo gim am ba nga xamante ne moo ñuy aar si catastrophes yi addina bi waroon <hesitation> nekkee su fi nekkuloon jëfu nit ñi mooy saxaar si ñuy <hesitation> génnee suñ oto yeeg ñoom seen <noise> di dem <hesitation> di <hesitation> dajaloo foofu noonu ñuy ñu commencé di yàq <hesitation> couche <hesitation> d' ozone bi foofu la mbir mi nag <hesitation> départ léegi léegi gaz yooyu nag di accumulé wu foofu <noise> ñu ngi leen di wooyee gaz à effet de serre <noise> serre nag genre filtre la filtre boo xamante ne si jaww ji la nekk moom mooy filtre ra rayons yi rayons solaires yi te su fekkoon ne serre boobu nekkul suñu diggante ak rayons solaires yi mun leen filtrer avant ñuy ñëw si ñun <breath> kon addina bi kenn du fi mën a dëkk ndax su boobaa température yiñ nar a dundee si addina nit yi du ko )ttan parce que dinañ dem ba moins dix huit degré muy nekk température bu négative loolu nit munu see dund waaw serre boobu tam moo tax régulation de température bi am si addina ba nga xamante ne <breath> ñu ngi dund si moyenne nu quinze degré fukki dégré ak juróom serre boobu moom moo ko waral <smacks lips> léegi nag gaz yii nii nii nii nga xamante ni dañuy jugee si ñun si suñuy jëfandiku di dem <hesitation> si kaw asamaan si di fa dajaloo nga xam ne ñoom <noise> ñoo waral <noise> <hesitation> commencé di yàq yooyu yëpp muy couche d' ozone beeg filtre yooyu ma lay wax muy serre beeg yooyu noonu <breath> gaz yooyu suñ ko suñ nu ñuy gën a bëree si <hesitation> seen accumulation rek ñun nu ñuy gën a produire ay gaz rek muy dem rek jaww ji di gën a yokk rek jaww jiy gën a yàq di gën a yàqu <breath> te suñ demee ba li li doon filtré <hesitation> rayon solaire yi di wàññi tàngoor bi di réguler sedd bi <noise> su demee ba loolu <hesitation> filtre boobu noonu commencé di yàqu loolu mooy waral tàngoor bi léegi gën a tar si jamono jiñ toll loolu tàngoor bi taraayu tàngoor bi loolu moom moom moo ko waral beneen bi ñuy ñuy gis fiñ toll ay phénomènes yoo xamante ne li ñuy wax phénomène extrèmes mooy yu jéggi dayoo ay ngelaw yu jéggi dayoo mbala ay taw yu jéggi dayoo <noise> nga xamante ne léegi c' est récurrent day ñëw di ñëw di ñëwaat di ñëw di ñëwaat waaw soo xoolee tey léegi nawet munoo toog nawet boo xamante ne taw du yàq non seulement di nga am ay taw yu fort yoo xamante ne day ànd ak ngelaw ngelaw lu tar a tar a tar waaw te loolu yëpp nag lii moom moo ko waral mooy li ñu doon aar
aar
aaral jaww gi moom la doomu Adama bi nekk si suuf li muy jëfandikoo muy dem si kaw asamaan <noise> dafa dem a dem a dem ba yàq loolu noonu <noise> léegi moo tax nag adduna bi gën a tàng géey yi di déborder parce que tàngoor boobu noonu fépp lay laal parce que dafa am géej yoo xamante ne dañu am ay li ñuy wax glaciers ay montagne ñu glaces <noise> montagne ñu glaces yooyu noonu tàngooru tàngooru océeans yi su su su yokkoo day waral ñoom tamit ñuy seey <noise> te glace ñëpp xam nañ ne ndox la su seeyee ndox lay doon léegi su seeyee nag day yokku <noise> volume mu ndoxu océeans yi
océeans yi
léegi su ko defee nag océeans yi <noise> di déborder moo tax am na bërëb yoo yu bëri yoo xamante ne léegi géej gi nangu na ko waaw te loolu jarul ngay sori soo ñëwee Sénégal bii rek dëkk yi nga xamante ni yëpp dañ nekk si wetu géej gi <noise> ñu si bëree bëree bëri suñ soo demee suñ la nee géej gi de dañ <noise> doon tollu suñ kër di ko séen fële si ay mètres i mètres léegi ñu dem ba géej gi fekk si leen ba nangu seen kii
seen kër yi
waaw léegi yooyu yëpp nag ay jafe-jafe la yoo xamante ne la lii doomu Adama di <hesitation> jëfandikoo <noise> muy yàq jaww gi si lum tey

am nañoo xamante ne xam nañ ne lii ñuy def baaxul si jaww gi mais xëy na seen activité économique la munuñ ko bàyyi ci lañ jëfandikoo même su fekkee ne leer na <hesitation> ñu ngi koy def da leen di lor sax dinañ ko def <noise> am na ñoo xamante ne ñu ngi koy def mais xamuñ lan lay yàq wala lu mu dul <hesitation> yàq <noise> waaw lu lu lum dul lu lu mu dul yàq
daanaka boo seetee <hesitation> monsieur Dia <hesitation> explication bi nga njëkk a joxe bi daal lii yëpp tënk nga ko ci moom moo tax ma ne la c' étatit tellement

effectivement

voilà donc <hesitation> monsieur Dia <breath> loolu laa tënk noonu ci pulaar

waaw
voilà <hesitation> <hesitation> <noise> waaw léegi <hesitation> <noise> ñu dem si <hesitation>
conséquences yi
waaw <hesitation> li muy jural
waaw <noise>
askan conséquences yi nag <breath> bawul benn benn benn benn secteur benn secteur si dundu gii ñuy dund fii nii foo laal rek <noise> conséquence yi <noise> am na lum fay def <noise> muy tourisme muy agriculture muy élevage muy énergie muy muy muy <hesitation> navigation maritime muy navi <hesitation> aviation civile muy santé <hesitation> muy les ressources en eau yooyu yëpp foo laal rek conséquences yi dañ fay <hesitation> day répercuté wu foofu noonu waaw amul benn secteur boo xamante nedina ko bàyyi léegi soo ñëwee si agriculture conséquence bi gën a kii mooy li ñuy wax <hesitation> sécheresse muy <hesitation> <noise> ñàkk taw beeg ñoom seen day tax mu gën a yokku <noise> gën a présent <noise> léegi taw yi nga xamante ne suñuy wax agriculture taw a tax taw yi tamit dinañ dem a dem a dem a dem ba nga xamantene régime taw yi nam doon tawee bu njëkk doonu ko taw doo dootu ko dootul tawee noonu te soo amee seetlu di nga xam ne nawet nam meloon bu njëkk melatu ko nawet mois de mai da doon fekk nawet ñu nekk si nawet mais léegi dangay dem ba juin mi juin mbala fin juin nga doog a commencé am ay taw yu tax ñuy wax taw waaw loolu yëpp <noise> soppeeku soppeeku yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo koy ñoom ñoom ñoo koy waral beneen bi mooy tamit li ñuy wax faux départ mu taw benn taw bu baax mun na jékkee-jékki teel a taw taw bu taw bu baax béykat yi dem ji yi taw ba arrêté mu toog lu yàgg dootul taw xam nga la nga jiyoon yëppday daal di yqu
waaw waaw waaw
loolu la ñuy wax faux départ waaw loo loo loo loo loo loolu la ñuy wax faux départ te loolu yëpp changement <hesitation> change change changement climatique yi ñoom ñoom ñoo ko waral <breath> beneen bi mooy <noise> léegi dina bëri lu ñuy gis li ñuy wax phénomène métérologie extrème yi muy muy ay mbir yoo xamante ne ñu ngi koy dund muy kii bi tàngoor bi yokku bi muy yokku bu jéggi dayoo ak